Omwami ono ayimiridde wabbali w'ennyanja obudde obw'ekiro ayambadde empale ennyimpimpi ate ne t-shirt ng'ayina ky'akutte ali na mu ngatto. Ebbali emabega we waliwo obuti obumpimpi. Omwezi gukubye ekitangaala kyagwo ku mazzi ne gakola langi eya kyenvu.

Abasajja mukaaga nga basika ekitimba okuva mu mazzi nga kirabika bavubi. Kuliko babiri abalina enkoofiira ku mitwe, omu tayambadde ssaati ng'ate abalala babiri bambadde obujoozi obwa musalankwawa.

Ebita bibiri nga bisibiddwamu empina ekita ekimu kituuziddwa ku nkata ey'ebyayi. Ebita bya muwendo nnyo mu buwangwa wano mu Uganda naddala mu Buganda kubanga bitwalibwamu omwenge ku buko nga bawasa.

Empologoma enkulu nga eri mu miti. Empologoma eno etunuza bukambwe era ng'amaaso gaayo ga kyenvu. Empologoma kisolo kya mu nsiko naye ng'ate kya bulambuzi wano mu Uganda zitera kubeera mu bibira n'amakuumiro g'ebisolo abalambuzi gye bazisanga okuzirabako.

Ente bbiri nga zitambula mu kkubo ery'ettaka, ente zino zirima mu nnimiro era nga zisibiddwamu omuti mu mayembe gaazo okusobola okuzitambuliza awamu, abalimi abamu balimisa ente zino mu nnimiro zaabwe.

Empologoma zeebase mu matabi g'emiti waggulu. Omuti guno munene nga guliko amatabi mangi n'ebikoola ebya kiragala. Empologoma kisolo kya mu nsiko era kitwalibwa nga kabaka wa bawansolo kyokka nga bakyeddira ng'omuziro mu Buganda.

Omuntu ono awakula mubisi gwa njuki era nga yenna yeesabise byeru okuva waggulu okutuuka wansi nga n'engalo azambazza ggiraavuzi eza kyenvu, emabega we eriyo emizinga emyeru nga giri mu nnyiriri ate nga yeetooloddwa omuddo oguliko n'obumuli obwa kyenvu. Okuwakula enjuki mulimu munene nga gwetaagisa omuntu okwesabika okusobola okwetangira obulabe obuva ku njuki.

Eggongolo eriri mu langi eya kipaapaali n'enzirugavu, lyezinze ku buddo obuto. Eggongolo kiwuka eky'amagulu amangi era nga okwezinga kye kimu ku byokulwanyisa bye kikozesa okwetangira abalabe..

Abantu bano abaami n'abakyala bambadde bimyufu era nga beesuulidde amasuuka ng'agamu galimu obukuubo obweru ng'akabonero akaggyayo ennyambala y'obuwangwa bwabwe. Mu bulago bataddemu eby'omu bulago era ng'abakyala beesibye ebiwuzi mu byenyi.

Abaami bana bali waggulu w'ekizimbe ekitannaggwa era ng'ekizimbe kino kyazimbibwa ne bbulooka ez'omusenyu. Balina emiti waggulu gye bali nga kirabika baagala kukisereka, ekizimbe kino kiriraanye nnyanja.

Ekkubo eddene erya kkoolaasi nga liriko n'ettonotono erivaako ne likwata ebbali, liriko emmotoka ebbali ezipaakinze ate nga ne ppikippiki eriyitamu. Ebbali era waliyo akagaali n'omwami ayimiridde ssaako ekipande ekimyufu nga kirina bye kiranga waliwo n'emiti emiwanvu ebbali kw'ossa ebizimbe.

Omuti omunene ogw'ebikoola ebya kiragala nga guli okumpi n'ebizimbe ebinene, waliwo n'obuyumba bwa Mobile Money ng'era waliwo n'abantu bangi abamu bayimiridde abamu batudde ku ppikippiki zaabwe n'obugaali era nga guliraanye ekkubo eddene ery'ettaka.

Abaami bano bali mu kuddaabiriza kkubo era nga bali basatu. Ekkubo lino eriyita ebbali ery'abeebigere bagezaako okuliziba ebinnya era ng'omu ku baami bano ali mu ovulo eya bbulu n'enkoofiira eya kyenvu ate ng'omulala ali mu mpale ya jjiini n'engato, nga yeesibye n'ekijaketi ekiddugavu kw'osa munne era ali mu jjiini ne magetisi.

Abakyala babiri nga batambula mu kkubo eddene, wakati waabwe waliwo omwana ate ng'omukyala omu aweese omwana mu mugongo era nga yeetisse n'enku. Bombi beesibye leesu. Omukyala omulala alina akantu k'alengezza aka kyenvu.

Omukono gw'ezzike nga guwanikiddwa waggulu nga guliko engalo ttaano nga guliko n'ebyoya bingi ebiddugavu. Ezzike lino liri mu muddo ogwa kiragala ne kyenvu. Amazike gamanyi okutambuza amagulu abiri ag'emabega ng'abantu.

Omuntu ono atudde ku katebe ng'era emmeeza emuli mu maaso kuliko ekyalaani kye ekitunga amasweta. Ekyalaani kino kyeru era nga ku mmeeza kuliko n'ebidondi bya wuzi bisatu. Omuntu ono muddugavu ng'era ayambadde ebiddugavu wansi ate ebyeru waggulu.

Bannabyabufuzi nga banoonya akalulu. Bali ku mmotoka ennene era nga batuddeko waggulu, omwami n'omukyala bambadde bya kiragala, nga birimu n'ebyeru. Mmaaso g'emmotoka eno waliyo omusajja atambula ng'awuuba bendera erimu ebya kiragala n'ebyeru n'akabonero wakati. Waliwo n'abantu abalala bangi n'emmotoka endala entono n'ebizimbe ebiwanvu.

Abagole omwami n'omukyala bayimiridde era nga beekutte wamu, balina empeta ku ngalo zaabwe basibye n'amasaawa, omugole omwami ayambadde essuuti ye n'anyuma ate omukyala ali mu kaddaali. Omukolo guno guba gwa njawulo mu bulamu bw'omuntu era bangi baba basanyufu ennyo ku lunaku olwo.

Olubalama lw'ennyanja kuliko amaato mangi mu langi ez'enjawulo ng'emmyufu, bbululu n'enzirugavu. Waliwo n'olusozi olunene emabega awo oluliko omuddo sso nga ate wansi w'olusozi waliwo ebizimbe bingi ebirabika obulungi mu langi eza bbululu, kyenvu, n'enjeru.

Omuzinga ogwakolebwa mu miti nga gwewuubira waggulu ku muti. Omuzinga guno gwawandiikibwako ebigambo era nga gusibiddwa n'emigwa. Omuti kwe gwewuubira gulina amakoola aga kyenvu ne kiragala. Emizinga kintu kikulu nnyo mu mulimu gw'okulunda enjuki era nga abalunzi abamu bagiwanika waggulu ku miti.